Uuna tomunu oongombe , oshiwanawa okukala wuna oongombe dholwaala lumwe opo sho tadhi kavala uutana, uutana otawu kala wuna omalwaalwa gafa oongombe oonkwawo ndhoka shilimo nale. Shika itashi yono oludhi lwoongombe dhoye ndhoka totekula.

Otuna oshikunino oshinene shomapungu, shoka shili moRuacana, ano metunda. Ketunda ohaku kunwa omapungu, ohaga mene nawa, go omanene nawa. Ohaga landithwa nee gapya nenge inaaga pya.

Mo Namibia omuna omahala ogendji omawanawa ,goma yi nyanyudho nenge goku lala moka aantu ha ya zi kondje yoshilongo tayeya yalalemo yoya tale uuwanawa woshilongo shetu Namibia.

Aantu mboka yena oofaalama oonene dhuunamapya ihaya longitha unene omatemo oku longa oshoka omapya omanene ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga yelekanitha iilya nenge iikunomwa yawo shika oshili oshipu mohashi endelele.

Muuyuni wongashishingeyi, aantu ihaya kumbu we oonduda noomwiidhi ndhoka hadhi muwa momadhiya, ashike ohaya longitha ngwiyaka omuwanawa hagu zi koKavango. Omwiidhi nguka ogo nee to adha unene gwa kumbithwa oondunda dhoomwiidhi, uunene tuu ndhoka dhi li pomahala gokwiinyanyudha.

Oku tsika iimeno okwa simana moshilongo shetu, oshoka iimeno omo hatu ku tha ombepo ndjoka ta tu fudhile mo, ohakuzi wo iikulya yetu nosho wo yiinamwenyo. Na tu yandeni oku teta po omiti oshoka otashi mbugaleke, na tu tsike ni kehe omuti to tete tsika omukwawo opo ka tu mbugalekeni.

Oowa oshikulya oshitoye, ohashi mene pemahala mpoka kaapuna omeya ogedji ano poyima pwafa pwatuta kashona. Ohashi telekelwa miikulya ya yooloka nenge oto vulu okuyi itelekela yoyene ngoye wulandithe nenge wulye wumone iipalutha.

Olwiishi ohatu lu kunu moNamibia eta tu lu teya. Ohatu lu landitha wo moositola noshowo oku lu tuma kondje yiilongo hoka haya landa, ano taya landa moshilongo shetu opo tu mone mo iimaliwa yoku ki ikwatha.

Muuyuni wopaife aantu ohaayo koondundu yaka ninge omadhewo ya tunge omalutu gawo gakale taga monika nawa. Oshili shina uundjolowele notashi enditha oombinzi dhawo komitima osho wo molutu aluhe okuninga omadhewo. Ano tameka okuninga omadhewo nena.

Kehe ondjuhwa onene wa tala nena oya li okayuhwena. Tameka ano kuuyuhwena, to munu uuyuhwena sigo tawu koko, tawu vala omayi ngoka to vulu okulanditha nenge wu landithe oondjuhwa oonene. Aantu taye dhi longitha wo okukutha mo iiyelelwa nenge omayi ngoka haga landithwa.

Iikwamboga oya simana molutu lomuntu oshoka ohayi eta uundjolowele no hayi kwathele moku enditha nawa ombinzi. Ohatu yi teleke miituthi ya yooloka osho wo ohatu yi landitha opo aantu ya ka teleke komagumbo gawo.

Otu na omaludhi goohi ga yooloka nosho wo momahala moka hadhi kala ga yooloka. Dhimwe ohadhi kala momafuta, dhimwe ohadhi kala miishana, dhimwe ohadhi kala momataka. Oohi dhomomafuta ohadhi falwa moofaabulika, moka hadhi ka opalekwa nenge dhi tetwe dho dhi falwe koositola dhi ka landithwe tu vule okukala tu na iiyelelwa momagumbo.

Aatalelipo ngele ta yeya komahala ngoka geli kondje yondoolopa oha yeya nuutenda wawo nenge uuthayila moka ha ya lala . Oha ya humbata woo omasiga gawo moka ha ya teleke iikulya yawo yokulya . Ohaya humbata woo iikunwa yawo yo yene opo yavule okunwa oshoka iha ya kala unene popepi noositola.

Opo oohi dhoye ndhoka to munu dhi kale tadhi mono omeya gayela kehe esiku oto vulu oku konga ompangela ndjoka yokutulamo omunino togu kutha mondoloma tolongitha wo nande omandini ngoka wega mangela uumunino tawu fala moonete ndhoka dhina oohi. Pamukalo nguno oohi dhoye otadhi kala dhina uundjolowele oshoka ohadhi mono omeya ga yela kehe esiku.

Momafudho aantu ohaya hingi etayayi komahala gokokule nomagumbo, opo yaka fudhepo, mpoka haye kiinyanyudha, taya yotha oonyama , taya nu , yo taya li iikulya iiwanawa oshowoo okundaanisa nokwiimba muule.

Okombitha oyafa ontempeli niinima oya pumbwa okukala ya gongelwa nawa pomahala, opo iinima yikale melandulathano nuuna ngele puna gumwe teya okuteleka otashi kala oshipu okumona kehe shoka ahala okulongithwa.

MoNamibia otuna Etosha National Park moka mweedhililwa iinamwenyo ngaashi oonduli noshowo oondjamba. Iinamwenyo mbino ohayi katalelwapo kaantu taye yitalele kokule. Oondjamba oshowo oonduli ihadhi kala mokati kaantu oshoka odha nika oshiponga thimbo limwe.

Oohi ohadhi e ta aantu pamwe oshoka uuna antu yeli pamwe aantu taya otha oohi ohaya kala ya nyanyukwa taya li, taya nu, yo taaya ndaanisa oshoka otaya inyanyudhile pamwe.

Tate Kalunga okwa shita iikwamawawa yayooloka moka mwakwatelwa wo ekodhi. Ekodhi olyo oshikwamawawa shoka hashi yakulapo uuyuhwena pomagumbo, osho wo oonyama ngele dhaya nekwa komileko, ohali yakula etalituka taliyi.

Muunamapya omu na omikalo dha yooloka dhokutekela iimeno. Mpaka ota pu monika ominino dha tsuwa oombululu, opo omeya ga pite mo, ga vule okukungulukila piimeno okupitila momikanka ndhoka dha thigwa po pokati kiimeno. Shika oshinima shi li oshiwanawa na otashi kwatha iimeno opo yi koke yi li muundjolowele yo oya ukilila nawa.

Otuna omaudhano ga yooloka ngaashi oku dhana etanga, oku ndaanisa nosho woo oku kwata oohi. Omuntu ngono ta kwata oohi odhindji ,e vulithe yakwawo ayehe mbono yeli methigathano ,otaka vena iimaliwa nosho woo iilongithomwa yoku tekula oohi.

Mokukoka kwandje onda kala noku uva kutya okuna uudhila mboka hawu litha oongombe ano hawu kala wa lamba oongombe sho dhanapa tadhi li oomwidhi, molupe ando wafa tawu dhi litha, shike ondili nondeshi itayela sigo onena.

Otuna iilongomwa yalongwa moshilongo shetu Namibia ngaashi pondjato, uumbo niizalomwa yomothingo ano iikwamalyenge. Oyina ombilihaelela . Otatu vulu okuyilanda tuyi gwedhe moosikopa dhetu , tse tukale tatu monika nawa kehe mpoka tatuyi.

Aantu yamwe oyi itaala kutya okulongitha nenge okupululitha omambakumbaku otashi teya po omuthigululwakalo. Oyi itaala kutya okulongitha oongombe nenge oondoongi ndhoka ya kala haya longitha monkulu yonale osha simana sigo onena. Epulo oli li nduno mpaka kutya, ngele otwa longitha oondoongi noongombe nenge embakumbaku oshini tashi endelele, opo wu mane iilonga mbala?

Katuna oompumbwe yoonyanga moshilongo shetu Namibia oshoka ohatu dhi kunu koshikunino shEtunda shoka shili moRuacana moshitopolwa shaMusati. Oonyanga ohatu dhi tetele momuhoka opo gu kale gwa dhoga nawa.

Uunamapya wo kukuna iimeno etayi kalekwa megumbo moka muyelele moka hamu vulu okukala tamu piti oonte dhetango opo iimano yimene nenge nditye yikoke yahapa nawa. Omuna wo iitenda mbyoka hayi zi omeya gokutekela iimeno, iimeno mbika ohayi ka landithwa ne tayi ka tsikwa opo yikoke nawa tukutheko iiyimati.

Iilonga paife oya ninga iipu oshoka okwa longwa omambakumbaku ngoka haga pulula momapya. Kapuna we okulongiha oondoongi nenge oongombe, opo wu pululithe epya lyoye.

Otuna omikalo odhindji dhoku kwata oohi moka tu na okundjolola ano aantu haya longitha uundjolo opo ya kwate oohi. Omukalo omukwawo oku longitha oonete, onete ohayi tulwa momeya dho oohi tadhi yi nee monete, sho taye ke ya taye dhi ilemo, tayi ile mo oonete dhawo, odhili nale meni lyonete. Shino ohashi kwathele oku kwata omwaalu ogundji goohi.

Ondihole oohi dhomakende. Oohi dhomakende oombwanawa oshoka kadhina omasipa ogendji ashike oondhigu pokuteleka oshoka owuna okudhi opaleka kombanda. Odhina ondilo oshoka odha pumba moNamibia.

Oohi ohadhi tekulilwa momeya ga yela go oga yelekana nawa. Omeya ngaka ohaga lundululwa omanga inaaga luudha unene opo kaaga etele oohi omikithi dha yooloka dhi yande nenge dhi gamenwe komaso gomikithi ndhoka hadhi ya nomeya ga luudha.

Momatala gaShakati oha mu landithwa iikulya yopamuthigululwakalo yomaludhi nomaludhi. Iikulya mbino ohayi landithwa meni lyomatala nenge pondje pokapale na ohashi ithanwa oshikwatakwata hashi kala ko moMaandaha netitano.

Oongombe oontsenzi odhi na onyama ontoye. Oha dhi zi wo omagadhi gokulya ngoka ha tu telekitha oomweeleo dhetu. Oongombe oha dhi vulu wo oku gandjwa uuna omukadhona taka hokanwa, ano ha gondwa ongombe.

Omeya ngoka haga kunguluka momulonga ohaga kwathele opo iimuna mbyoka hayi zi popepi nomulonga yinwe yo kayise enota. Ohaga kwathele wo omiti ndhoka dhili momilamba dhi kale dha ziza nawa yo aatalelipo tayeya ne ya tale. Omeya ngano ohatu ga longitha wo okuninga olusheno moNamibia moshitopolwa shokonooli ano ko Raucana.

Ruacana olyo ehala li li moNamibia. Ehala ndino ewanawa, oshoka oli na oondundu nosho wo omiti dha ziza nawa. Moondundu muno oho vulu oku ka londa komamanya, opo wu vule wu ninga omadhewo olutu lwoye lu kale talu monika nawa. Oho vulu wo oku ka ithanekela mo, oshoka ohamu zi omathano omawanawa.

Aanyasha oyendji ohaya yi koondundu nenge ya ka londe komamanya ongulonene pontano nenge pontano yokomatango hoka haya yi yekeende molupe lwokuninga omadhewo opo ya tunge omalutu gawo noshowo uundjolowele momalutu gawo.

Uuna wa hala okumana iilonga yoye yomepya kuyele, ino longitha oondoongi mokupulula nenge oongombe. Longitha embakumbaku opo iilonga yoye yi pwe mbala, nuuna wa hala okutunga pehala ihe opena omiti odhindji nenge inapu yelekana ithana embakumbaku li ku longele po meendelelo

Oowa oyo oshikulya oshitoye. Oowa ohayi mene pehala mpoka kaapuna omeya ogendji, ohayi mene wo momahala moka hapukala puna uuyelele wetango opo yikale yina uundjolowele. Oowa ohatu yi telekele momahoka nenge miikulya iikwawo yayooloka nenge wuyiitelekele oyo ayike.

Oonzi dho iinamwenyo yombili, inandi mona nale oonzi tadhii tsu ngaashi iikombo nenge oongombe hadhi ningi, oonzi odhina onyama otoye nohadhi monika nawa kolutu uuna dha paluka.

Momapya gaawambo omuna iikulya oyindji ya yooloka mbyoka hayi zimo ongaashi nee iilya yomahangu, iilya wala mbyoka hamu vulu okuza omalovu giilya, oshowo ontaku, omapungu noshowo oombe noshowo omboga. Iinima ayihe mbika oya mena momankolo getu gaawambo.

Iimeno opo yi koke Iya pumbwa omeya ga gwana, nuuyelele wa gwana tswu zi ketango, opo ano iimeno yi vule oku tupa iipalutha mbyoka ya gwana. Iya pumbwa woo evi lyoka lina iipalutha ya gwana opo yi vule oku koka , yo yi ime iiyimati.

MoNamibia omuna oondundu ndhoka dhili komafuta noko Mbaye aantu haya yi ye kinyanyudhe taya ka hinga oohauto dhawo nenge oomota, aantu ohaya futu opo ya hinge nenge yaye kombanda yoondundu ndhoka taya ningi omathigathano. Oondundu ndhino odha shitwa oshikumithi shashi nena mpa to adha puna elambo ongula itoli adha po ngele ombepo ya pepe.

Ondjamba oshinamwenyo oshiwanawa mokutala ashike osha nika osniponga. Ondjamba ohayi kala mEtosha moka aantu haya ka talela po, ta ya futu opo oshilongo shetu shiye pombanda. Ondjamba ngele oya zi mo mEtosha ohahi ka shanagula po iilikolomwa yaantu momapya noshowo oku ehameka aantu. Ano oya nika oshiponga, hayo lela yokugeyithwa.

Eshito ekumithi shili oshoka ngele owa tala omahala ogendji ngoka gena oondundu pevi olundji opena owala omamanya oho kala nee wakumwa kutya omiti dhino odhamena ngiini dho omidhi dhawo odha kwata peni lela ngele pevi opena owala omamanya.

Okamenye oko oshinamwenyo hashi monika nawa. Okamenye oke na ondapo kevule iinamwenyo ayihe moshilongo muno. Nokalimba hoka haku tiwa oke na ondapo, ita ka adhamo mokamenye.

Aanegumbo oyendji uuna yanyengwa oku teleka ohaya kalya kondje ano komahala hono haku telekwa . Taa landa iikulya oshowo okunwa . Taakamutumba tayi inyanyudha yo ya shune kegumbo yaka lale.

Ongolo. Ongolo oshinamwenyo shafa ondoongi ashike inashifa ondoongi molwaala oshoka sho oshina omalwaala gaali. Olutokele nolu luudhe . Ongolo ohayi kala mokuti moka hayi gamenwa . Ihayi longithwa iilonga yo kupulula nenge yo ku londwa pombunda ngaashi oondoongi hadhi kayilwa

Aawambo oya simaneka oshimbombo oyi itaala kutya oshi na elago uuna pweya omuyenda pegumbo oha telekelwa oshimbombo oshowo onyama nohaya dhipagelwa oshikombo opo yuuve uugumbo ye a kale uuvite kutya okwa taambwako lela megumbo.

Muunamapya opo iimeno yoye yi mene nawa owa pumbwa okumeta ehala pokati kayo sho to kunu, opo ti koke ya ipititha po ehala yo yi ipe ehala lyokukonga ombepo noshowo iikulya.

Aanamatsa oyena omikalo odhindji dha yooloka dhokutekela iimeno, gumwe gomudho ogo ngoka haatula ominino tadhizi momeya dhuka moondjila dhiimpungu .Omukalo nguno ohagu kwathele opo iimeno yimone omeya, yoyi koke nawa.

Ethimbo lyomvula tayi loko olyo ethimbo oombakumbaku taya longo iilonga yawo ya mana mo. Oombakumbaku ohaya ithanwa yakapulule komagumbo nomagumbo moka aantu haya kala yeli momikweyo kutya ongame ndalandula ko. Uuna nee yapululilwa taya kunu iilya yawo, tayi mene, taya helele, taya teya yo taya tsikile natango omvula ngele ya loko ishewe.

Aantu oyendji oye li muunafalama wokutekula oondjuhwa ndhoka tadhi ya etele onyama, omayi oshowo okulanditha oondjuhwa dho dhene dhi na omwenyo shika otashi yambulapo oongeshefa dhaantu oyendji moshilongo shetu noshi li oshiwanawa.

MoNamibia omuna omithigululwakalo dha yooloka moka mwa kala Aahimba. Aahimba ohaya zala nawa, ohaya zala ya opala shili sho haya kala ye li muukatha wawo. Ohaya zi momagumbo ga tungwa momaloya oshowo moomwiidhi. Aahimba ihaya limi ohaya li omahini noshowo onyama.

Opuna iimeno ya yooloka mbyoka hayi mene le momashina oshowo momakende nenge nditye momasipili ngoka taga vulu okupita uuyelele wetango, oonete dhetango ano tadhi vulu oku monikila mo tadhi vulu oku monikila mo momakende nenge momasipili. Otuna mo wo omashina go ku tekela iimeno.

Onduli oyo oshinamwenyo hashi kala mokuti, ohashi monika owala ngele wakatalelapo omahala ngoka haku kala iinamwenyo. Oshina othingo onde, osho wo omagulu omale. Ondi itayela kutua osho oshinamwenyo oshileeleeka miinamwenyo ayihe moshilongo shetu.

Uuna wu wete onkalamwenyo yeku dhigupalela nenge wu wete itoyi vulu, aluhe dhiladha okadhila hoka haka lala moshihadhila kashi na omweelo, omakende nenge ekuma, ano ka gamenwe. Okadhila na ke ku dhimbuluthe kutya oto vulu okuninga kehe shoka wa hala monkalamweyo.

Uuna to tekula oondjuhwa owa pumbwa okukala wu li uupathi lela mwaashoka ho gwaya naashoka hozala. Koshikuku shoondjuhwa ino pumbwa okuya ko wiigwayeka omagadhi ngoka ge na ezimba lya nika unene oshoka oondjuhwa ohadhi vulu okukwatwa keshikisha. Ino pumbwa wo okuya ko niikutu mbyoka hoyi nayo unene mokati kaantu nenge oongaku oshoka oto faaleleko omikithi dha yooloka koshikuku shoondjuhwa.

Aanafalama yoohi ohayedhi tekula tango sigo dhakoko. Nge nee yamono kusha odhakoka tayedhi kuthamo momeya, ano tayedhi kwatamo, tayedhi yogo nenge ndishe tayedhi opaleke omanga inayedhi landitha. Ohadhi landithwa ne dhayela opo aalandi yakale yanyanyukwa.

Omulamba ehala hali monika lya ziza nawa lyo olina omamanya omawawa ashike ohali monika etilitho. Momulamba omuutilithi oshoka ohamu kala oondjima. Ondjma iinamwenyo yomwe hayi hindi ethimbo limwe.

Ondahala oku talelapo South Africa esiku limwe. Ondahala oku ya ko Table Mountain, ano kondundu yimwe yafa oshitaafula, onda hala okuthanekelwa ko noku enda ko esiku limwe.

Oonduli odho iinamwenyo iiwanawa shili, oonduli ohadhi kala uunduli uushona ashike natango ohawu monika uule nonando poomvula ooshona. Uunduli uuwanawa okutala naantu oye hole okwiithanekela puwo.

Omamanya ohaga monika nawa shili. Ohaga opaleke oshilongo nohaga nana aataleli po, yeye ya talele po moshilongo shetu, yo yetu etele iimaliwa yoku yambula po oshilongo shetu. Kombinga yimwe oga nika oshiponga, oshoka ekakamo lyevi ngele ta li ya ohaga yenye, e taga gu po.

Otu na aanafalama ye na iinamwenyo ya yooloka ngaashi oongombe. Oongombe ohadhi longithwa okuza onyama nomahini oshowo dhimwe tadhi landithwa po dhi na omwenyo. Oongombe ohadhi eta oshimaliwa lela ngele owa kutha ongeshefa yokulanditha oongombe ongoye omuntu to kala wu na oshimaliwa.

Otuna oongombe dhomawu kwatya noshowo omalwaala gayooloka. Oongombe dhimwe odhina omalwiinga nadhimwe kadhinasha. Oongombe odha simana noonkondo oshoka ohadhi vulu oku landithwa dhivule oku futila aantu oosikola. Ohadhi gandjwa wo uuna omuntu taka niinga ohango, ano hadhi gondwa aakadhona opo yaka hokanwe.

Ompanda oyo oshinamwenyo hashi kala mokuti ihashi kala mokati kaantu. Oshinamwenyo shino osha simana noonkondo oshoka oshina eyego ndoka hali zi iinima tayi vulu oku eta iimaliwa, eyego ndino ohali kala noku kongwa koombudhi ndhoka hadhi ka dhipaga oompanda ashike shino ohaye shi ya mangithapo oyendji.

Muuyuni wookuku aantu okwali haya longo noonyala nenge taya longitha oondoongi nenge oongombe. Ashike paife otekinolohi shoyathiki . Aantu ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule yavule oku monamo iilya yininge iikulya yoku iipalutha momagumbo.

Keshe oshinamwenyo osha pumbwa okulya opo shikale shina uundjolowele sho shikale shili momwenyo, aantu mboka haya ningi uunamapya oya dhiladhila nawa oshoka ohaya nduluka ko keshe oshikulya sho shinamwenyo, noohi odhi na wo iikulya mbyoka hadhi pewa tadhi tulilwa momeya.

Moshiwambo konima yokulima iilya ohayi tegelelika yikukute. Ngele ne ya kukuta, ohayi tewa ko, omitse ndhoka dhina oomuma ohayi tewa ko, tadhi tulwa moontungwa sigo yu udha nenge miiyaha, tayi tutilwa kolupale, hoka hayi ka kukutila ko nàwa yo yi vule oku dhengwa, yi tutilwe miigandhi .

Omapungu ohaga koko taga endelele, uuna ga kola ohaga tula ko omapungu etaga tula ko oomuma. Ohaga tege lelikwa ga kole nawa lela, opo ga kolwe ko. Aantu ohaye ga li taye ga yotha nenge yega teleke mombiga.

Oondundu osho wo omiti iinima yimwe iiwanawa ohayi uvitha nawa omadhiladhilo gomuntu ano ta dhimbwa mokutala oondundu osho wo omiti. Ohayi zi mo wo nawa momathano uuna wathaneka omathano gokongodhi yoye nenge komapandja ngoka ha tu tula omathano getu.

Oshilongo shetu oshiyamba kuunamapya oshoka ihatu kutha omatama kondje yiilongo ohatu gakunu tseyene moshilungo shetu tatu galanditha. Ogendji ogeli moositola nagamwe ota galandithwa puutala mpoka. Oha tuli omahoka gadhoga nawa oshoka ohatu longo omatama getu tseyene.

Oshimbungu oshinamwenyo ha shi kala mokuti, oshi na omangwathi, mokukoka kwetu, otwa kala ha tu lombwelwa kutya shimbungu oshinamwenyo oshilayi nosha kala hashi kotokelwa kukaandje, ashike moshili shimbungu oshinamwenyo shi na oondunge odhindji.

Aanona yongashingeyi yaamati ihaya uvuko. Ngele aakuluntu yawo taa popi nayo taye ya tulile mo omadhiladhilo nenge omayele oye wete yafa taya ningwa nayi, unene tuu ngele a ningasha inahala okupopiwa megumbo. Omukuluntu aluhe okuna okudhengela gumwe ngoka gwomaapambele afa emutila opo auveko shoka talombwelwa.

Ino sa omukaga pu na omahala ngoka haga landitha oohi nenge pu na omahala ngoka haga tekulilwa oohi ndhoka tadhi ka landithwa. Inda wu ka lande omweelelo, ino kala to li omboga kehe esiku.

Ngele oho tekula oondjuhwa, oondjuhwa oonkiitu odha pumbwa okutulwa mumwe nomakondombolo, opo dhi vule oku eta po omayi. Omayi ngoka hamu zi uuyuhwena opo oondjuhwa dhi tane dhi ninge ondhindji.

Oohi, oohi ohadhi tekulwa pamikalo dhayooloka, aantu oyena omahala moka haya pungula oohi eta yedhi tekula yedhi teye yavule ya ka lye yo ya ka landithe yamone mo iisimpo yokwikwathela moonkalamwenyo dhawo.

Oongala odho iinima iiwanawa . Ohadhi mangulula aantu unene ngele kushi shoka tope omuntu, uuna nande omesiku lyohole, evalo lye , ota zala eguwo, opoosa nenge piituthi yilwe yomanyanyu. Oto vulu okufala oongala, odhina ombilihaelela moositola.

Omambanana ogo iiyimati iitoye lela. Ohaga eta iimaliwa uuna taga landithwa wo ishewe omawanawa uuna omuntu eli mondjila nenge nditye teende mondjila onde, ngele okwe ga li, ohaga kwathele oku kala itayi kokandjugo olundji ano akiikwathele.

Inda nena kEtosha National Park hoka tokiinyanyudha oondunda niikulya oyina ombiliha okuna woo inyangadhalwa oyindji tovulu okwiinyanyudha mesiku. Endelela manga omasiku inaga pwako.

Aantu mboka yiilongela uunayimuna ohaasile oshimpwiyu iinamwenyo ndjoka iishono nenge ndjoka tayeehama shika ohashiilongelwa koshiputudhilo shopombanda shaUNAM koGongo nosho woo koKatima Mulilo.

Oongolo osho wo oonduli iinamwenyo yombili lela, sho osho olundji oho yi adha yi li pamwe. Iinamwenyo mbino ohayi li omwiidhi, ihayi li onyama. Ohayi kala mokuti yo ihayi kala mokati kaantu.

Moshitunda shetu Namibia omuna omahala ogendji omawanawa, hoka hatu ka inyanyudhila. Komahala hono ohaku landithwa iikulya iiwanawa osho wo iikunwa mbyoka wa hala. Oho pula aantu mboka haya kwathele pomahala mono, e ta ye ku etele poshitaafula mpoka wa kuutumba. Oho futu nee konima wa mana, ho etelwa okambo hoka ke na okambapila koondando dhiinima mbyoka wa landa.

Mombuga omuna oshimeno Welwitschia, oshimeno shino oshili noyi ma mwa kukuta ka muna sha omeya, ashike oshina omidhi omule ngoka hagu pungula omeya uule nethimbo, oshina woo omafo omale, ohamu kala woo omeya sho osho itwaadha tashi si po.

Namibia osho oshilongo oshiwanawa. Oshina omiti dha ziza nawa nomilamba. Oshina wo omamanya ga yooloka. Aatalelipo oko hoka haya yi unene koRuacana yaka tale omamanya ngoka geli ko omawanawa nosho wo oondundu. Noshowo aaNamibia wo aakwetu.

Uuna wa ki iyadha to munu oohi, dhimbulukwa kutya oohi nadho ohadhi tekulwa tadhi pewa iikulya. Iikulya mbino ohoyi ekele momeya dho oohi tadhi yi kongo mo dhodhene dhi vule okulya, dhi kale dhi na uukolele nuundjolowele.

Uushitwe owo oshinima oshiwanawa. Omamanya nenge oondundu dhili molupe lwomamanya. Omamanya oha giilongwa kaantu mboka hayi ilongele oshilongwa shoka uugiolohi. Omawanawa ogena omadhina, aantu mboka yi ilongela uugiolohi oyeshi omadhina gawo.

Ngele to tekula oodjuhwa, kala wuna uuyemele wa gwana mboka woku tula omeya, opo kaadhi kale tadhi kondjele poka yemele kamwe, uuna ethimbo lyoku nwa omeya lyathiki.

Okumuna oondjuhwa dholwaala lumwe osho oshinima oshiwanawa, oshoka ito kala wuna oondjuhwa dhomalwaala ogendji nuuna dha vala omayi uuyuhwena wadho ohawu ziko wedhifa momalwaala. Oho vulu nee oku landitha oondjuhwa dhina omwenyo nenge dha telekwa nale nenge to landaitha omayi, opo wiimonene mo iisimpo yoku ikwathela.

Uunamapya owo oshinima sha simana mo Namibia. Uuna aantu taya longele kumwe mepya, iilonga ohayi pu meendelelo. Naashika ohashi kwathele opo iimeno yikokele oshita nawa yo yi teyelwe oshita .

Pethimbo omeya geli pokupwina aantu yokomikunda ohaya kwatwa oohi. Ohaya lombwelathana kutya ethimbo lyokukwata oohi olya adha. Shino ohashi ya kwathele opo ya tidhile omukaga kokule. Ohaya itopolele nee oohi ndhika konima ya mana okudhi kwata.

Mombuga omwakukuta mo omwapupyala nayi oshoka omvula ihayi loko lela unene nuuna ya loka omeya ihaga talamapo pevi. Aantu yokombuga oyafaalelwa uupomba opo yavule okukala itaya mono iihuna Yokusa enota oku ka konga omeya kokule.

Pooha dhomulonga pokati kaNamibia naAngola opu na omiiti omile. Omiiti dhoka dha ziza nawa ohadhi monika nawa. Opwa pita wo odhalate ndjoka ya topola ko Namibia naAngola. Mpono hapu ithanwa ano oshilando kaashina mwene.

Okumuna oondjuhwa oshinima sha simana noonkondo oshoka koondjuhwa ohaku zi omayi ngoka haga landithwa, opo ge ete oshimaliwa. Ohaga vulu wo oku telekwa ga liwe megumbo, shika oshina uundjolowele. Oondjuhwa ohadhi landithwa wo dhina omwenyo nenge dha telekwa.

Omakunde ogo iikwamboga mbyoka yina oovitamine dhoka dha pumbiwa molutu. Oha ga koko etaga telekwa. Aantu taya li ngoka geli miipeta nenge ngoka ga kukuta.

Uunamapya owuna oonkatu odhindji, dhoka hoyi mudho nenge honingi opo wu vule okuyapo noshikunino shoye. Omuntu oha ningi uumpungu moka ena oku kuna iimeno ye.

Uunamapya moshilongo shetu owuli taught eta oshimaliwa oshoka otatu ilongele tseyene, otatu longitha getu tseyene nuuyelele tawuzi ketango mboka twapewa oshali ku pamba

Uuna toyotha onyama owapumbwa okulongitha iitowalekithi yayoloka, iitowalekithi mbino oha yeeta omulyo monyama naantu ngele taali onyama otaahala okundofokelamo elaka.

Otuna omilonga moondolopa dhetu dha yoolokothana. Ohadhi tu etele aatelipo okuza kondje yoshilongo nenege meni lyoshilongo komukalo gwatya ngeyi ohashi eta iimaliwa moshilongo oshoka aantu mboka ohaya kala taya landa iikulya pehala mpoka

Okutekela uuyuhwena osho oshinima oshiwanawa oshoka otowu tàla okuza kuushona tawu koko sigo wa ningi oondjuhwa oonene. Nena oho vulu okuwulanditha omanga inawu ninga uunene nenge wu tegelele wu vale omayi ngoka taga kaza uuyuhwena uukwawo mboka tawu kaza omayi.

Swakopmund olyo eholikehala lyandje. Onda hala oku ka longela koSwakop nokulanda egumbo lyandje koSwakop. Ehala ewanawa shili unene pefuta molwaashoka ohapu kala puna aantu taya ningi omadhewo, aantu taya matuka pooha dhefuta. Ngele wayi kefuta, efuta ohali eta ombili ano oku uva ike omainyengo.

Aatalelipo oyehole okweenda koompadhi opo yiimoneneko nawa ehala nkene tali monika. Oshoka ngele oyeli mohauto nena itaya vuku okumona ompito yo ku enda kehe okahal keli moshilongo hoka yaka talelapo. Ohaya ende nee ya tya oondjato dhawo opo ya kale yena kehe shoka taya pumbwa mondjila yokutala .

Mpaka opuna omukalo omukwawo gokutekela iimeno, iimeno yi ilile megumbo ndoka lyekende noshowo omeya taga ziilile muutenda wa tulwamo. Shika otashi kokitha iimeno nawa no yu ukilila nawa. Tayi mono uuyelele noshowo etango noshowo iipalutha ya gwana.

Etango ngele ta li ningine ohali monikitha nawa egulu nenge ondundu. Aagundjuka oyendji oya simaneka oku kutha omathano etango ngele tali ningine oshoka ohali monika nawa.

Embakumbaku osheenditho shono hashi longithwa oku longa momapya, opo aantu ya longe noya kune yakateye iilya yawo. Ohali longithwa wo okuyeleka pevi aantu ngele ya hala okutunga po.

Ongolo oyo oshinamwenyo oshiwanawa okutala. Oshi na omalwaala gaali olutokele noluluudhe. Oongolo ohadhi endele pamwe nohadhi nwine pamwe. Oongolo odhi li molupe lwondoongi, ashike kadhi shi dhomokati kaantu. Ohadhi kala mokuti. Ohadhi zi wo onyama ombwaanawa.

Aanafaalama oyendji mboka haya munu oohi kombanda yomeya ohaya tulako oonete nenge oondhalate opo yagamene oohi kiinamwenyo mbyoka hayili oohi ngaashi oondhila ndhoka hadhiya tadhi yakula ,nenge ngaa iinamwenyo iikwawo mbyoka hayiyi momeya opo yi kakongemo oohi.

Oshilandopangelo shetu osho Ovenduka. MOvenduka omu na omatungo ogendji mo omu na aantu oyendji, oshoka omu na oompito dhiilonga odhindji. Omu na wo oohauto odhindji dhomaludhi nomaludhi.

Opo wu yande uulumbu mokati koondjuhwa, oto kala ho dhi pe we dhi topolela miiyaha ya yooloka nenge oyindji, opo kaa dhi kale dha lumba. Shino oku yanda oondjuhwa kaa dhi kale tadhi yakula aantu iuthima nenge oomboloto, uuna taa li.

Ha iimeno ayihe hayi kunwa mevi. Yimwe ohayi kala yi li momashina meni lyoondunda moka hamu kunwa iimeno. Omu na wo omashina ngoka haga tekele iimeno oyo tuu mbika noshowo uuyelele tawu piti momakende ngoka ge li momakuma ngoka.

Muuyuni wookuku, omanga omashina gwokutsitha inaaga ndulukwa ko aantu oyali haya tsu nomihi taya tsu koshini. Iini yimwe ihayi kala ya tungilwa mevi na yimwe ohayi tsilwa ya tentekwa pooshako nenge poothayila. Ashike mopaife ohatu longitha omashina gokutsitha, opu na ngaa mbono natango haya tsu poshini nomihi.

Omahala ogendji oga kunwa ongwena, ongwena ohayi monikitha nawa pehala. Pokati ne kongwena mpono oha pu tutilwaa uumanya opo aantu ya vule okulyatapo, kaya lyate mongwena yo yisepo. Ongwena ohayi monikitha nawa shili pomahala.

Mombuga omu na evi ewanawa, ashike kamu na iimeno oyindji. Naashika otashi ningitha ehala li kale li na uupyu, oshoka kamu na sha omiti tadhi pepe ombepo ya talala.

Moshilongo shetu omu na iikunino hayi yeywa iiyimati osho wo iikwamboga ya yooloka. Otu na wo ngaashi omatama, oonyanga ndhoka hadhi fala koositola tadhi pakelwa nenge ndi tye tadhi falwa komaalaka dhi ka landithwe tu vule oku ka telekitha momahoka getu tse tu mone uundjolowele.

Oondjamba ngele dhayi pehala, nuuna dha geyithwa oha dhi teyagula omiti. Oha dhi thigi dha vundakaneka iinima pomahala. Ashike ngele inadhi hindwa ohadhi ende owala tadhi yi komeho nombili yadho.

Uuministeli woohi okwali wa ithanwa yi ye yi patulule mehala moka hamu kala oohi tadhi tekulwa. Aantu okwali yeya okutala, yo yamwe oya zipo ya mona uunongo woku ka tekula oohi, noya ka patulula oongeshefa dhawo dhokutekula oohi.

Aantu opo yamone iiyelelwa ya gwana megumbo, oya tulapo ompangela opo yakale haya tula oonete momeya moka oohi hadhi vulu okukwatwa nawa yo tayedhi adhamo yedhi kuthemo yavule oku dhilanditha nenge ya kalye komagumbo gawo.

Opo tu yande embugalo miitipolwa yetu otwa pumbwa okukuna iimeno oyindji opo pevi pu kale puna omiti dha gwana tse tu yande embugalo.

Uudhila womomeya ohawu fuulandje nkene hawu kala tawu ende momeya tawu yogo molwaashoka kandishi okuyoga. Ando ondi ilongele okuyoga moomvula oonshona, paife opo ndili mpaka nda fuuka kuudhila sho hawu yogo.